Ɓe ɗon lowi kaabeji ha nder blanda. Kareji hako luttuɗi, ɗe ɗon jooɗi ha takaije ha gefe mai. Citta boɗeeje guda tati, be angalaaje ɗo jooɗi ha sera mai. Ɓe ɗon naftora ɗum ha waɗuki hako, ɗum ɗo velna.

Ɓukkon leɗɗe ɗo jeri ha babal sorugo majum, ɓe ɗo nyama ɗum bannin, ɓe ɗo wadira frut salat be majum ɓeɗo waɗa jus be mai.

Hakowa ɓeɗon awinga, ɓeɗon naftora beman hawaɗuki haako, ɓeɗo waɗira jolof be bafemai, ɓeɗo yarna ɗum hala ta yora.

Deftere do jodi bedo soda de janga ga’andugo ko woni nder mare be do jangina de himbe ga famtungo himbe ko woni ha nder mare bedo sowra hacagoji ha buksobji.

Pilet ɗon joɗi ha dou kwali, ɓe ɗon naftora ɗum hawaɗuki nyamdu nyama, ɓe ɗon he’a biɓbe leɗɗe dou mai, ɓe ɗon wata piyawata dou majuum.

Ovun ɓe ɗo naftira ɗum ha wadugo mit pai, kek. Ɓe ɗo wula kusel ndermai, ɓe ɗo wulnita nyamdu hako.

Debbo do mori gasa mako oɗo moɓika ha bawo nga paune be talla oɗo borni kare mako jodi husiti her gefe.

Deftere nde ɗo jooɗi bee hooto goɗɗo haa ɓanndu mai. Ɓe ɗo sooda nde ngam faamugo ko woni nder maare, ɓe ɗo janngina nde fukaraaɓe haa makaranta ngam anndungo nde.

Debbo looti gaasa maako,o ɗo waltini ka, o ɗo waati gaazal, haala pawne,o ɗo waati jawe haa juuɗe maako, o ɗo ɓorni kare joodi haa dow korwal.

Saare, ɓe nyiɓinde, ɓe penti nde kolo daneejum, ɓe timminay huuwugo nder maare, alamanke kuugal may ɗo haa nder dari.

Sare nyibinga dow be les, da goɗɗo hagefe mai ɗo wara gam paune gam sana’a.

Himɓeji ɓeɗo ɓorni kare maɓɓe dari woɓɓe fere ɗo jooɗi ngam ɓangal be seyo.

Debbo ɗo moori hoore maako, o ɗo mooɓi ka, o ɗo waati fauda be jambaaki, o ɗo waati yeri haa noppi maako, dalila paune, o ɗo zaani zane haa ɓaawo maako be dayis.

Debbo ɗo fawni, o ɗo waati jammbaaki, o ɗo waati yeri, o ɗo waati kare gargaajiya ngam al’aada ngam pawne.

Biskit ɗi ɗo jeeri ha babal sorugo mai, ɓe ɗo ƴakka ɗum bannin, ɓe ɗo haura be jus, soobo, kunu dalila velo.

Goɗɗo ɗo ɓorni kare maako o ɗo faɗɗi paɗe o waati juuɗe haa jiiba o ɗo dari daliila pawne bee al'aada. Zaaneeji kujeeji ɗo zaani haa mahol.

Leggal ɗo dari, ngal ɗo wadda ɗaudi. Himɓe ɗo va’a dou magal, ɗabbita kujejije, ngam waɗugo bincike.

Sare de don maɓɓiti de wala dammugal sudu mai don maɓbi e don nasta wala dalila siwtare.

Tasaje ɓeɗo naftora ɗum ha kishin, ɓe ɗo siga hamai ɓe ɗon naftora ɗum ha waddugo ndiyam lotta juɗe nder mai, nyeɗora ndiyam naftira to tton leyɓa tasaje.

Sare ɓeɗo nyiɓa nde, dalila nastuki wala siwta, ɓeɗo waɗa dammugal ha mare, nga maɓɓugo nden ɓeɗo vurtira hermai, ɓeɗo nastira her majum.

Faaɗe ɗon va'ini ha dou hite be kusel ha nder mai kusel fere do joɗi hatire ha gefe kosɗe nagge be wiccoji mai don jodi ha gefe be ɗon nyama ɗum ɗo wada ɓandu ɗum ɗo Harna.

Korwal do joɗi hababal waɗugo majum, Ɓe ɗo wada dalila joɗuki domai, be siwtare, ɓe do chigaɗi hapalo gappaune, huwowo mai ɗo turi ha ɓawo majum.

Debbo ɗo fauni, o ɗo borni kare mako. O ɗo suddi gele mako, ngam paune. Londe roba ɓaleejum ɗo joɗi ha ɓaawo mako.

Leggal tattasei:Ɓeɗo jogi ɗum ha juɗe ɗum ɗo fuɗɗi rimugo. Ɓeɗo waɗira haako be mei, ɓeɗo siga ɗum ha sare ngam paune.

Ovun ɓe ɗo naftira be majum ha sare ɓe ɗo gasira bredi, ɓe ɗo wulira kusel be mai.

Yariiji ɗo ɓili ha babal shago, ɓe ɗo waata ngam paune ngam talla, ɗo ɓeddina debbo vodenga.

Furut salat ɓe ɗon wadi ɗum waati ha taaso fok ɗo jooɗi ha sera mai nga nyamuki, ɗum ɗo ɓedda ndiyam ha ɓandu, ɗum don velna hunduko to metti.

Woldrow do dari, durowaji do ha domai hore leso do bari dum be durowaji hagefe be do waata kare der maajum, ɓe do waata katifa gam walugo.

"Sare" ɓe don yibi nde ɓe don maɓɓi nde be mabbo de ɓe do nasta nder mai wala dalila siwtiki gene do fufi ha mahol mai lambatu do wadi ha gefe mai.

Fulawaji ɗo awi hasira sare, ngam vo'ungo sare ɓeɗo yarna halata ɗum yora, lambatu ɗo hagefe majum.

Ɗeɓbo ɗo ɓorni kare mako o ɗo haɓbi haɗiko ha hore o ɗo waɗi juɗe ha kesi mako dalila paune ɓe surùgàl paɗeji ɗo rufiti haséra mako ɓe sallaya.

Mahadi ɓe ɗon nyibi ɗum dow be les, ɓe ɗon penti ɗum ɓe ɗon waɗi windoji, motaji ɗiɗo ɗon dari ha les mai.

Ɓukkonji. Ɓe ɗon ɓorni kare, woɓɓe ɗon waati paɗe, ɓe ɗon fija bol. Ɓe ɗo waɗa ɗum nga dimbuko ɓandu, ɓe ɗo waɗa nga sana'a, heɓa cede.

Banowo ɗo jooɗi haa dow geene, ɓe ɗon naftora ɗum haa remuki geene, ɓe ɗon vo’’ina fulaawa be may, ɓe ɗon remta ngesa be maajum.

Fulaawa ɗo aawi, ɓe ɗo wata ɗum haa babal ɗum ɗo vo’’ina babal. Ledɗɗe ɗo aawi haa geefe mootaaji ɗo dari haa babal may.

Siteshinary materials, ɓe ɗo naftira be mai ha watugo defte ɓikkoi makaranta, ɓe ɗo waata kare be mai, ɓe ɗo vindira be majum, ɓe ɗo waɗira zaane be mai.

Debbo ɗo ɓorni kare mako, o ɗo moji gele, oɗo wati jawe, o ɗo takki lalle, o ɗo jogi boro dalila paune.

Himbeji ɗo dari ɓeɗo borni kare maɓɓe ɓeɗo seyi nga siyasa firem do bili ha mahol be hoto goɗɗo kofi do joɗi be mabbode ha do durowa ha gefe.

Lekki ɗo jooɗii haa nder kwali maaki, ɓe ɗo yara lekki ngam nyaudugo nyau, ngam yamutuggo ɓeɗo soora haa Asibiti, haa kemis ji, ngam sana’a ngam hebugo chede.

Tolet pepa, ɓe ɗo naftira haa wostugo bu`e, haa ittugo ndamba, ɓe ɗo sorra ɗum haa caagooji.

Womas ji ɗo jeri, ɓeɗo naftira ha watugo nyamdu hala ta fewa, ɓe ɗo lowa alale ha nder mai ngam hala fewugo.

Ɗebbo looti hoore maako, o fecci haa shakamai o mooɓi ka haala paune, ɗo vo’ina ɗebbo, be shit ɗo jooɗii haa ɓaawo maako.

Lekki kidowali bedo soda ki yara dalila nyau, kido yambitina nyau be do sora ha asibiti ko ha kemisji.

Agogo, oldiji, yeriji, revomji ɗo joɗi, ɓe ɗo naftira ɗum ha paune gam talla.

Debbo do jodi ha dow korwal odo borni kare mako suddi gele ha dow hore mako wati agogo ha jude odo jodi ha doa korwal ngam paune ngam talla.

Nyebbam ɗo joɗi ha babal sorrugo majum, hoto debbo ɗo ha ɓanndu mai ɓeɗo wuja ha ɓandu ɗo vo’itina ɓandu ɗo labbina ɓandu.

Logoni do bilihashgo be do naftira dum harisho, be lowa be hubira hite be defira nyamdu be mai kareshago luttidi do jeri hagefe mai.

Sondu du ɗo nder Saɓɓo fere ɗo dari ha domai ɗo hangi ha leggal ɓe ɗo nyama ɗum woɓɓe ɗum ɗo fira hadow.

nyebbamji, ɗo haa nder galom maajum, ɓe ɗo naftira haa defugo nyiiri, haa sa’ugo Koosay, haa waɗugo Alele

Julurde ɗo nyiɓi ha dou lawol ɓe ɗo yaha waɗa ibada ha totton mota ɗo sala ha gefe majum bingel ɗo dari hippi roobaji ha dou hore mako.

Biskit, nonde fere-fere. Ɗum ɗo jooɗi haa babal sorugo mai. Ɓe ɗo soda ɗum nyama dalila welo, be to ɗum suuni goɗɗo. Ɓe ɗo yarira ɗum be jus.

Fulawaji ɗo aawi. Be ɗo waɗa ɗum ha babal ɗalila paune. Wobbe ɗo aawa ɗum gam waduki sana a sora.

Liɗɗi bannda ɗiɗo waali, ɓe ɗo naftira ɗum ,ha waɗuki situ, harnuki ɓokko , ɓe ɗo waɗira jolof be maajum.

Saare beɗo nyiɓa nde dalila heɓugo babal siwtaare, ɓeɗo waala ha nder maare, ɓeɗo waɗa dammugal mai ngam maɓɓugo nde, ɓeɗo vurtira her maare, ɓeɗo nastira her mai.

Urdi ɗo ha nder kwali majum, ɗo jogi ha juɗe, ɗo itta kaccedi bandu, ɗo urna ɓandu, ngam paune.

Tuta, ɗo holla alama wuro, ɗo holla alama ko nga nufa ta.

Jogji, ɗo jooɗi haa nder tire bee koofi peetel bee maɓɓogel mai, kofiiji ɗo jooɗi haa geefe maajum, ɓe ɗo loowa caa’i haa nder mai, ɓe ɗo waata gaari daliila yarugo.

Himɓe ji ɓe ɗon mofti haa babal, worɓe be rooɓe, moota wa ɗo dari haa shaka mai, fulawaaji ɗo a'wii haa geefe, ga waɗuki jahaangal.

Yeriji ɗo ha nder jude, ɓeɗo wata ha noppi, gam paune, gam talla, do beddina debbo vode nga.

Ɓukkonji ɗo roondi talla, ɗo dilla haa sera laawol, caagooji ɗo jooɗi haa geefe may, mootaaji be maacin, ɗo dogga dow maajum.

Kare nyotinga ɗo joɗi ha dou darduma, paune ɗo dou majum, ɓe ɗo ɓorna dalila paune be surungal.

Ɓukonji robe ɗo borni kare fijirde maɓɓe, ɓe ɗo faddi paɗe, ɓedo haɓa cappugo bol, ɓedo se’yi dalila fijirde.

Lekki ɗo haa nder kwalimaki, ɓe ɗo yara ngam nyaudiingu, ɓe ɗo yamɓita. Ki ɗo nyauda haala ko shafi infection.

Himbe ji ɗo joɗi ha moggal siyasa, ɓe ɗo hedita ko himɓe mai viyata, postaji do takki.

Deftere ɗo wali be hoto becce be ɓernde goɗɗo ha ɓandu mare, ɓeɗo soda nde janga, ɓeɗo jangina nde ɓukkon ha makaranta.

Paranti dina set pusinga goppere mai ɗo ha nder majum, ɓe kofi mai ɗo joɗi ha dou kanjuma gefe mai goppitinga ɓe ɗo yarira ti be mai.

Himɓeji ɗo dari hababal fijirde, wobɓe ɗo ɓorni kare, wobɓe ɓanɗu mere, ɓe ɗo wada langa, dalila seyo be al'ada, himbeji fere ɗo joɗi ha gefe lara ɓe.

Lekki do jodi ha kwali majum hoto bingel do bandu kwalimai ,be do memi tiinde mako bedo wanni mo kuje be godirta zazzabi ki do nyaunda ko chafi malariya.

Eesi ɗo dari, ɓe ɗo naftira nga ngam fewnugo sudu, ngam ta ɓi adama nana cuffi ngam fewnuki bandu.

Nyiɓalo do nyibi dow be les e don fali katakoji ha dou goɗdi i ɗon rufi ha leddi.

Deftere: Ɓeɗo jogi nde ha juɗe be hoto ɓingel ha ɓandu mai. Ɓeɗo janga nde ngam famugo kowoni ha nder mare. Ɓeɗo andina nde himɓe. Defte goɗɗe ɗo joɗi ha duroowa ha gefe.

Juuɗeji guda ɗiɗi, ɗo takkidiri ha nder kishin, ɗo wati zobeji ha jude mabbe, goto ɗo takki lallai gam paune nda durowaji kishin ɗo rufiti ha gefe mai..

Hiita ɗon ɓili ha ɓawo-sudu. Ɓe ɗon naftora ɗum ha wulnuki ndiyam yiiwa ko pewɗam.

Deftere ɗo mabɓiti, be hoto kujeji ha ɓandu mai. Ɓe ɗo do jangina nde himɓe ha islamiya, dalila faamugo no ɓe ƴonata inde kuujeji mai be larabci.

Yeri be sarka, roɓe ɗo wata ɗum ga paune, ɗo ɓedda na ɓe voɗenga ɓe ɗo posta ɗum ha social media dalila talla.

Lekki be ɗo wailaki ha nder faanɗu. Be ɗo soɗaki yara ga nyauɗugo nyau.

Eesiiji ɗo dari, ɓe ɗo naftira ɗum haa caagooji, haa hotelji, ngam fewnugo babal, ngam fewnugo ɓanndu.

Motawa, nga ɗon dilla, ɗo rondi kareji ɗuɗɗi ha domai ngam waɗuki jahangal be egguki, gon nga ɗo dilla ha gefe manga.

Ɓe don fi durowa, be don bili defti ha domai, be do sigi laptot ha gefe, tivi do jodi ha gefe gam faunuki babal, be shiryugo kujeji joɗa ha handi. leeso ɗo jodi ha gefe mai.

Kalanda ɗum ɗo bili haa mahol bee winndi haa ɓanndu may, hooto saare ɗo zaani haa ɓanndu may, ɓe ɗon naftora ɗum haa andugo nyalawmaare, bee lewru may.

Sabulu ɓe ɗon naftora ɗum ha yiwiki ɓandu ɗon labbina ɗon itta dotti ɗum do urna ɓandu ɓe ɗon sora ɗum ha shagoji dalila heɓuki seɗe

sarka be yeri do bili, robe do wata dum dalila paune dum do beddana be voɗenga.

Injiji ɗi ɗo dari, ɓe ɗo naftira ɗum haa dirɓugo tattasey namugo kuroori ,dirɓugo nyebbe ,dirbugo biriiji.

"Ɓabbaji" Ɗi ɗon dari guda taton ɓe ɗon naftora ɗum ha waduki sana’a be mai ɓe ɗon wadira lekki be majum ɓe ɗon wadora fijirde be mai goɗɗo ɗo dari ha bawo maji goɗɗo fere ɗo dari ha bawo mahol.

Gunkiwa ɗo dari. Ɓe ɗo nyiɓa gunki, woɓɓe ɗo rewa ɗum, ɓe ɗo sujidina ɗum haala ibaada.

Jamɗeji ɗo ɓari ɓeɗo naftira haa ɓoftugo jarendi, haa ɓoftugo leddi, ɓeɗo vuwa be majum, ɓeɗo moftira dotti be majum. Durom ɗo dari haa gefe majum be tiyo.

Jamdeji ɗo wali, ɓeɗo naftira ha figo tebor, ha waɗugo korwal, ha waɗugo benciji, ha gerugo motaji.

Himɓɓe ji ɗo ɓorni kareji maɓɓe, ɓe ɗo dari goto ɗo wati fesin kap, ɓe ɗo wati tak ha dande maɓɓe, ga waɗugo zabe, woɓɓe ɗo dari ha ɓawo maɓbe ɗo takka.

Ɓinngel ɗo ɓorni kare ɗo jooɗi, ɓe ɗo waɗa dalila suruki ,ɓanndu be pawne. O ɗo nyobbi juuɗe maako hawrindiri ɗe jooɗi.

Kula, ɓe ɗo jogi dum. Ɓe ɗo wata nyamdu ha nder mai, hala ta fewa. Ɓe ɗo wata gari ha nder mai nga wulna ɗum. Ɓe ɗo wata alele ha nder mai.

Kalagaje ha babal majum, ɗo jooɗi ha juuɗe ɓe ɗo waata ngam paune, ngam talla, ngam ɓangal.

Debbo do mori gasa mako oɗo rufitika oɗo jogi mapishi hala paune fulawa ɗo dari ha gefe mako.

Darugal gite do disi hababal me, ɓe ɗo naftora dum, ha nawuki gite, ɓe ɗo waɗa dalila paune. kareji ɗo liri ha boggol, ha ɓawo mai.

Kareji ɓe ɗo naftira ha fistugo wodrop, ɓe ɗo naftira ɗum ha haɓɓugo, ɓe ɗo fista koromje, ɓe ɗo haɓɓira koromje be majum, ɓe ɗo fistira not dammugal, ɓe ɗo habba be majum.

Sare, ɓe ɗon yiɓi nde dow be les, ɓeɗo penti nde bokatiji ɗon rufi ha gefe, firish be kareji goɗɗi ɗon wikiti hayasi.

Leggal fulawa, ɗo dari haa caka laawol. Ɓe ɗo aawa ɗum haa babal. Ɗum ɗo vo'ina babal, ɗo fauna babal. Leɗɗeji fere ɗo aawi ha gefe. Mootaji ɗo saala ha dou kolta.

Himbeji ɗo dari haa babal fijirde, ɓe ɗo waati kare maɓɓe, ɓe ɗo faɗɗi paɗe ,himɓe ɗiɗo ɗo njogi bol daliila fijirde ,woɓɓe ɗo dari haa les leggal ɗo laara ɓe.

Mayo, ɓe ɗo nasta Mayo vula ngam Yihugo.ɓe ɗo Nanga lidɗi der majum, ɓe ɗo yaha wuro fere.

kayan miya ɓe ɗo naftira ɗum haa wadurgo sitew, ɓe ɗo waɗira jolaf be maajum, ɓeɗo dirbira nyebbe be mai ɓeɗo sora ɗum haa luube ga sana’a.

Sukul direvaji nonde fere-fere, ɗi ɗon wali makaniki'en be himbeji ɓeɗon naftora ɗum ha fissuki, ha haɓɓuki notji.

Sare ɓeɗo nyiɓidi nde, ɓe penti nde, penti danejum be yelo dalila faunugo nde be wo'ungo nde. Lambatu ɗo waɗi ha sera sare mai.

Jarida ɗo joɗi be hotoji himɓe ha bandu mai gam jangirde, gam heɗutuggo ko fe’ata ha duniyaru, ɓe ɗo sora ɗum gam hebuki cede.

Lekki ki ɗo jooɗi ha nder kwali maaki, ɓe ɗo sooda yara ki dalila nyaudugo nyau, ɗo hoina nyau, ɓe ɗo sora ha babal nyaudiigu ko kemis.

Deftere ɗo jogi haa juuɗe, be hooto get ɗo maɓɓiti, fulawaaji ɗo aawi haa geefe may. Ɓe ɗo jannga nde, ɓe ɗo janngina ɓukkonji haa makaranta, daliila ekkutuggo janngirde.

Goɗɗo loti gasa mako o'ɓalwini ka, wati yeri ha noppi mako ngam paune, ngam talla, ngam ɓeddugo voɗenga.

"Tumaturji" ha nder kondo ɓe ɗo he’a dow salat nyamira ɓe ɗo wadira hako be majum ɓe ɗo he’a ha damɓu nyama banni.

Vasilin guda didi bedo jogi ha jude bedo wuja dum ha bandu hala bandu ta yora dum do diggitina bandu.

Babal, ɓe ɗon nyiɓande, dow be les, danki ɗo jooɗi haa geefe may, darduma ɗon ve’iti haa les danki may, buhu ɗo sakkini haa geefe.

Fulawa: Ɓe ɗo wada ɗum ha sare dalila paune be vo’ugo babal ɓe ɗo yarna ɗum hala ta yora gilga ɗo va’i habafe me ɗo nyama ɗum.

Debbo looti gaasa maako ,o wuji ka nyebbam, o safitika ngam pawne o ɗo waati yeri, jawe haa juuɗee, o ɗo ɓorni kare maako dari.

Debbo ɗo ɓorni kare mako oɗo wati zobe ha juɗe oɗo wati jaweji ha juɗe mako ngam paune, ngam talla, ngam ɓeddugo voɗenga.

Koofiji ɗo jeeri pilate ɗo jeeri ha geefe mai, ɓe ɗo yarira sha’i be majum, ɓe ɗo yarira gaari, ɓe ɗo wata nyamdu ha nder pilate ji nyama.

Sare ɓeɗo nyiɓa nde dalila nastugo wala, joɗa nder mare, ɓeɗo waɗa dammugal majum, ngam maɓɓugo nde, ɓeɗo tokkira herme nasta, ɓeɗo vurtira herme gene ɗo fufi hayonde.

Doya sa’inga ɗo wati ha nder Pilet ɓe ɗo nyama ɗum bannin dalila velo ɓe ɗo yara be ti.

Donyirgal gal ɗo dilla ha dou gene, gal ɗo sanja nonde manga fere-fere, ɓe ɗo nyama ɗum , ɓe ɗo wadira lekki be majum.

Laptop ɗo jooɗi ha dou tebur. Ɓe ɗo naftira ɗum ha makaranta, ha waɗugo eksam pukaraɓe. Ɓe ɗo siga dokomen ji ha nder maajum. Korwal ɗo jooɗi ha gefe mei.

Fulawa ɗon joɗi. Ɓeɗo naftora ɗum ha fanuki babal, ɗum ɗo wo'ina sare, woɓɓe ɗo naftora ɗum ha waɗuki sana'a sora.

Lekki ɗo jodi be hoto debbo ha ɓandu mai, o ɗo wati jude ha hunduko, ɓe ɗo sodaki dalila nyaudigo, ɓe yambitina nyau.

Saare ɓe ɗo nyiɓa nde dalila siutare, ɓe ɗo wala nder mare, ɓe ɗo waɗa dammungal hamei nga maɓɓa nde, be ɗo nastira her dammungal, ɓe ɗo vurtira her mare. Fulawaji ɗo aawi haa sera mahol saare mai.

Yeriji, sarkaji do shiryi ha babal shago majum, ɓe ɗo wata ngam paune, ngam talla, ngam vudenga.

Debbo ɗo ɓorni kare mako, oɗo rufiti gasa mako, oɗo waɗi ai shado, oɗo jogi waya ha juɗe mako dari, ngam paune korwal joɗugo ɗo joɗi ha gefe mako.

Lekki ɗo joɗi ha nɗer kwalimaki ,ɓe ɗo yara lekki ɓe ɗo yamɓita ,ɗo nyauɗa nyau ɓe ɗo soraki ha kemis ha asiɓitiji ɓe ɗo heɓa cheɗe.

Bokati roba e ɗo joɗi be maɓɓode maje ha dow tebur, ɓeɗo wata cincin ha nder mai nga talla, ɓeɗo watira kurori, gari, nyiiri, ha nder majum.

Diris ɗo wati ha nder kofi ɗo jodi ha dou mabboɗe ɓokati ɓe ɗo yara ɗo itta donka ɗo itta velo.

Gote doya ɓe waɗi be kusel ha nder majum. Ɓeɗo nyama ɗum wakkati hasutuggo ko nange ɗum ɗo itta velo.

Mayo nde ɗo sendi ha nder maye, yebre fere-fere, ɓe ɗo tokkira nder mai yaha wuro fere, ɓe ɗo ngawa liɗɗi nder mango.

Inji ɗo jooɗi ɓeɗo naftira be mai ha dirɓugo biriji, tatta se, tumatur egusi, biriji.

Nyebbam wujugo ɗo joɗi ha fandu majum, ɓe ɗo naftira ɗum ha wujugo ɓanɗu ɗo diggitina ɓanɗu, ɗo ɗelkina ɓanɗu.

Sukaɓe ɗo dari, ɓeɗo ɓorni kareji maɓɓe, hababal fijirde gam seyo, gam dinbugo bandu.

Sukaaɓe ɗo dari, ɓe ɗo ɓorni kare fijirde maɓɓe, ɓe ɗo faɗɗi kanvas, woɓɓe ɗo dari ha ɓaawo maɓɓe, daliila fijirde ngam seyo.

Lekkiji do jodi ha der kwali majum be do yara gam nyaudigu gam yambutuggo ki do nyauda hawanjine.

Jamɗeeji, ɓe ɗo naftira haa ta’ugo ɓoggol yiite, ɓe ɗo naftira haa fistugo jamɗe moota, ɓe ɗo ta’ira kaatako be maajum, ɓe ɗo soora ɗum ngam heɓuki ceede.

Fulawa do aawi ha sera mahol sare, be do rufi jarendi ha lesmai be do vo’’ini babal mai be do wada dalila paune ka’eji do rufi ha les majum.

Sare ɓeɗo nyiɓa nɗe dalila nastugo wala siwta, heɓa babal joɗugo ɓeɗo waɗa dammugal gam maɓɓugo nde ɓeɗo nastira her mai ɓeɗo vurtira her mare, jamɗe ɗo ɓili ha dow mahol mai.

Koruwal ɗo joɗi ha palo, be filoji tati ɗo ha do majum, ɓe ɗo wara joɗa ga siwtare, ɓe ɗo faunira palo be majum, koromje luttuɗe ɗo bari hagefe.

Debbo mori gasa mako oɗo ruffitikaha bawo, odo wati darogal gite, oɗo wati jawe be agogo, oɗo jala dalila paune, odo dari hacaka motaji.

Wot ɗurop, ɗo ɗari. Ɓe ɗo lowa kare ɓornugo totton ɗalila ta vonna. Hore leso ɗo ɓarigo.

Cincin sa’inga be geraɗe hander mai, ɗo joɗi hander pilet ɓeɗo nyama ngam velo, ɓeɗo ngam sunu.

Gazal bingel ɗo jogi ɗum. be ɗon naftora ɗum ha finuki gite, zanuki geram. Be ɗon ɗiiɗa dum ha hunduko. Ɗalila paune be beɗɗuki voɗenga.

Himɓeji be do der mayo ,woɓbe do jodi woɓbe do hado haire ndiyam do dirta be mabbe ga yawugo wuro fere.

Sare ɓeɗon yiɓi nde, nde pentaka, nde waɗanaka pilesta. ɓeɗon joɗa nder mare dalila waluki siwta dammugal may ɗon maɓɓi, ɓeɗon nastira hermai, ɓe ɗon wurtira hermagal.

Dammugal saare ɗo maɓɓe ɓe ɗo nastira hermay, ɓe ɗo vurtira hermay , gallong suusan ɗo jooɗi haa dow varannda may.

Kofi silber, bedo jogi ha Jude, bedo nyarira diyambe majum, bedo nyarira drins, bedo nyarira sobo be mai bedo nyarira kunu, durowaji do jodi ha gefe mai.

Sukul direeva ɗo waali ɓe ɗo naftira ɗum haa fistugo not, tooshi, dammugal, korwal, remut.

Dambu ɓeɗo wati dum hado pilet, ɓeɗo nyamaɗun ga velo wobbebo ɗo nyama ɗum ga nyaudugo nyaumu.

Kareji, ɗi ɗo jeeri ha babal sorugo maaje, ɓe ɗo sooda ɓorna daliila suuruki ɓandu, be pawne.

Saare, e ɗo nyiɓa nde hala himɓe nasta waala. Siwtaare, ɓe ɗo nastira her dammugal ɓe ɗo vurtira her dammugal.

"Nyebbamji" vujugo ɗo jodi ha babal sorugo mai ɓe ɗo soda ɗum wuja ha ɓandu ɗo hada laral yorugo ɗo diggitina ɓandu ɗo delkina laral ɓandu.

Nyamdu ɗo waati ha nder pilate, ɓeɗo rufiti salad haa dow may, kusel ɗo haa gefe nga warugo nyama. Doya sa'iga ɗo haa tasou joɗi haa gefe may.

Leso ɗo jodi ɓe ɗo waɗa katifa ha ɗo mai wala dalila siwtare be ɗanugo ɓe ɗo wata ɗum ha sudu dalila paune.

Gasa, debbo ɗo morika o ɗo wannika bit, o ɗo turni hore dalila paune be voɗenga.

sayinbodwa: Nga ɗo dari be bindi ha ɓandu mai. Nomba waya ɗo ha ɓandu majum. Ɗo dasa hakkilo himɓe, ɗo holla himɓe ko ɓe waɗata ha babal majum. Gene ɗo fufi ha les mai.

Piletji ɗe ɗon jooɗi haa babal sorugo may, takay je ɗo ɓili dow maajum, ɓe ɗon naftora ɗum haa waɗuki nyamndu nyaama, ɓe ɗon he’a ɓiɓɓe leɗɗe dow may ƴakka.

Korwal ɗo ve'iti ha paalo, be fulawa do mai. Ɓe ɗo jooɗa ngam siwtare, ɓe ɗo waata ha paalo, ɗo ɓeddina paalo voɗenga.

Urdi ɗi ɗon jeeri haa babal sorugo mai, ɓe dyo waata haa ɓanndu dalila urnuki, ittuki kisiri bee pawne.

Fulawa ɗo awi ha dubbe sare. Ɗo vo’’ina babal. be ɗo wata ha ofisji, ha hotel ji, ha makarantaji. Be ɗo yarna hala ta ɗum yora.

Korwal ɗo jooɗi, fiooji ɗo jooɗi, dow maajum, ɓe ɗo jooɗa dow may, ngam siwtaare, senta teebul ɗo jooɗi haa cakamay, fulaawaaji ɗo jeeri haa dow may.

Hosere nde ɗo dari, ɓe ɗo va’ande ngam wadugo bincike ko woni ha les mare, ɓeɗo tokkira dow mare yaha wuro fere, geneji ɗo fuɗi ha les mare.

Sukabe do borni kare fijirde, bedo wati pade mabbe, bedo hedita maudo mabbe ko viyata, gam nanugo beldum gam chigaba fijirde, gam dimbugo bandu.

Ɓingel loti gaasa mun laaɓi, o mori ka, o wujani ka nyebam, kwaɗo ɗelkita ngam paune, ɗo ɓeddina debbo voɗenga.

Firij ɗo mabɓiti, ɓeɗo lowa ndiyam, ɗo fewna ndiyam, ɓeɗo wata minaras, ɓeɗo lowa kayan miya hala ta ɗum vonna.

Jartoji ɓe ɗo naftira ɗum ha ta’ugo kaataako wada korowal ko benci ɓe ɗo taa leɗɗe kaataako be majum.

Be don zani fly over, himbeji don halesmai tokka sala goɗdo doha doudari be don wada dum dalila sana’a be heɓuki chede.

Goɗɗo Ɗo Ɓorni Jompa, Ɓe Salla Ɓe Gare Odo Wati Hula, Oɗo Ɗari Ha Yeso Benci. Spika Ɗo Ha yeso Mako Hala Zabe.

"Defteji" ɗiɗon jeri ha nder wordrop gotel ɗon mari jane bernde ha ɓandu me ɓeɗon janga dalila famugo ko woni nder mare.

Dibinooje ɗo jooɗii ɓe ɗo nyakkade bannin haa sumtugo, haa nanugo belɗum, ɓe ɗo wata haa kwakwa wadugo jus ɓe ɗo wata haa kunun aya.

Debbo be gorko ɗo dari, beɗo ɓorni kareji maɓɓe, ɓeɗo fauni ngam al'ada, ngam paune, ngam seyo.

Agogo ɓeɗo wati ɗum ha juɗe nga pawne, ɓeɗon lara wakkati be majum, ɓeɗon waɗira talla bemai.

Sare ɓe ɗon yiɓa nde dalila nastuki wala, ɓe ɗon waɗa dammugal ngam maɓɓugo nde, mashin ɗo dari ha yonde mai.

Pooliji gudaa ɗiɗi ɗo daari, ɓeɗo hirsaɗi nyaama ɓeɗo soora, ɗo waaɗa koi daanƴa.

Mauɗo siyasa ɗo ardi ɓe skiuriti ha ɓawo mako, himɓe fere ɗo maɓɓin mo ɓawo hala siyasa.

Debbo mori gasamum, gefe moraka, ngam paune, ngam ɓeddugo voɗenga, ngam talla.

debbo do borni kare mako, odo habbi adiko ,odo faddi pade, odo wati darogal gite, odo jogi dammugal mota, bedo wata kare, gam surugal be paune.

Babal, ɓe vo’iniga ɓe wanninga girin giras, ngam faunugo babal mai, ngam talla, ngam wadugo biki.

Lekki ɗo jooɗi, ɓe ɗo yara ngam yamɗutugo, ngam nyawndugo nyawu. Ɓe ɗo sorrra haa kemisji, haa asibitiji ngam heɓugo ceede.

Mahadi ɓe ɗon yiɓi dou be les ɓeɗon waɗi gilasji ha sera mai katakoji goɗɗi don rufi ha les mai ɓe ɗon waɗa ɗum ngam himɓe jooɗa ha nder mai.

biriiji lareji ɗo rufi hado buhu, fere ɗo eti ha tasaje, soroomai do turi domai, ɓedo defaɗi nyama mɓiɗo yakaɗi banni

Baskoje kecce, ɓe ɗo defira hako be mai bannin, ɓeɗo yornaɗe una harnira haako, ɓe ɗo wataɗe ha follere defira lauto be mai.

Ɓiri ɗon vaa’i ɗow leggal. Ɓeɗo siga ɗum ha sare, ɓe ɗo naftira ɗum ha waɗugo fijirɗe gargajiya, ɓe ɗo waɗira laral mai lekki.

Lariyaji ɗiɗi ɗo joɗi, ɓeɗo naftira ha seɗugo kurori, ɓe ɗo naftira ha siwugo kamu, ha siwugo jaɓɓe.

Koromje be don jodi goɗdo do ha do mai o don turu winda hulama ko do jodi hagefe, be don wara babal mai dalila janguki, be winduki.

Debbo ɗo ɓorni kare mun oɗo moji gele oɗo

Kare ɗo bili hababal sorugo majum nyotinga edo soda dum borna dalila paune be surungal gras kapet do hales majum.

Frut salat ɓe ɗo wati dum ha nder plet, fok ɗo jooɗi ha gefe majum hala ɓe nyamira bemai, ɓe ɗo nyama ɗum ɗo itta suno ɗo beɗɗa ndiyam ha bandu.

Halagare. Ɗo joɗi ha babal sorugo mai. be ɗo wata ha juɗe ɗalila paune. Ango ɗo hokka Amariya. Amariya ɗo hokka Ango ɗalila bangal.

Fulaawa ɗo aawi ɓe ɗo waata ɗum haa babal ,daliila vo’ungo babal. Korowal njamndi ɗo jooɗi haa geefe may daliila warugo joɗa siwta.

Gallom ɗo joɗi ɓe ɗo naftira ɗum lowa nyebbam, manja, ɓeɗo waɗa ndiyam ha nder majum ɓeɗo yeɗira be mai.

Gaasa ɓe moori ka, ɓe mooɓi ka, ɓe rufiti ka ha gefe dalila paune. Oɗo waɗi gazal jambaki ha hunduko, oɗo waɗi jam farshe ha peɗeli oɗo jooɗi.

Pukarabe, ɓe do dari hader kilas woɓɓe do va'i hadou deks ɓe do moosa goto do jogi deftere be pensil ga jangugo. blackboot maɓɓe be bindi ha ɓanduman.

Kabeji, ɓe ɗo naftira dum ɓe ɗo wata ha jolof ɓe ɗo wadira coslo ɓe mai nyama.

Ɓawsudu, babal yiwugo ɗo joɗi ha gefe, shadda ɗo joɗi ha gefe, babal waɗugo burush ɗo joɗi ha gefe, ngam warugo yiwa, labule ɗo ɓili hadow.

Lemun tsami ɗo joɗi gotel tainga ɓe ɗo yara gam lekki ɗo velna hunduko.

Bureedi ɗon joodi ha nder leedama ɓe ɗon sooda nyaama dalila veelo ɗum ɗo ɓedda sembe ha bandu ɓe ɗo yarira ɗum ɓe tii.

Kare nyoturgo, miɗo wata ɗum ha kare, gam vo’’ungo kare, be paune, ɓe ɗo sora ɗum ha shago sorugo.

Sara nibinga do wati interloct be gate, gam siwtare gam paune.

Halagaare, ɓe ɗo waata haa juɗe, ko kosɗe, dalila paune. Ɓe ɗo hokka amarya wakkati haɓɓugo tegal maako nga jogugo alkawal.

Labuleji ɗon ɓili, ɓe ɗon haɓɓiɗi gefe-gefe, ɓe ɗon waɗa dou dalila paune be wo'inki babal. Benci ɗo joɗi be kuje fistugo not ha dou mai.

Nyebbam wujugo ɗo jogi ha juɗe. Zane lemu ɗo ha ɓandumei. Ɓe ɗo wuja nyebbam, ɗo Ɗiggitina ɓandu, ɗo ɗelkitina ɓandu, ɗo Labɓina ɓandu.

Halagare ɗo ha juɗe. Ɓeɗo wata ngam paune. Ngam talla, ɗo ɓeddina debbo voɗe nga.

Deftere ɗo jogi ha jungo, ɓe ɗo janga nde, ɓe ɗo jangina nde, ɓeɗo sora ha buk shop ji, ha chagoji, ngam heɓugo chede, ɓeɗo janga ngam famtugo diina.

"Sainbotwa"nga ɗon takki bindi ɗo ha ɓandu mai hoto goɗɗo ɗon jogi maltonik ɓeɗo naftira ɗum ha waɗuki talla ngam daa suki hakkilo himɓe mootawa ɗon dari ha les mai.

Fulawa gal ɗo dari, ɓe ɗo wata ɗum ha sare, ha hotel, ha ofise ji, dalila paune be vo’’ugo babal, gene ɗo fufi ha les majum.

Maaroori, ɗo jeeri ha shaagooji, ha leeda maajum, ɓe ɗo defina marɓe shuga, nyaama. Ɗo haɗa jippungo ɗum, ɗo ha'a va'u'tungo ɗum.

Lekki, ki ɗon jodi ha kwaali maki, be hoto ɓingel ha bandu mai, ɓeɗo soda yara dalila nyaunduki nyau ɓe yamɓutuggo.

Debbo ɗo ɓorni kaare mako, oɗo faɗɗi kovachu, be ɗo ɓorna dalila surungal be paune, goɗɗo ɗo jooɗi ha seera mako laara mo.

Debbo do ɓorni kare mako, oɗo moji gele, oɗo vakki boro oɗo wati jawe, oɗo jogi waya mako ha juɗe dalila paune.

Kare ɓinngel, ɗo waati haa dow hannga, ɗo waali. Ɓe ɗo ɓorna ɓinngel, ngam suuruki ɓanndu maako, ngam pawne, ngam talla.

Mahol bedo penti bindi bindeji be hotoji himbe be kujeji kala kala.

Ɗeftere ɗo joɗi. be ɗo janga ngam anɗugo tarihi. Ngam jangungo ngam famtungo be anɗa nɗe. Be ɗo sora ha shagoji ha buk shob ji.

Flawaji do awi bedo voinidum be helnyidum do foti Kalkal, gotel do Dari ha chaka bedo wada dum ha sare dalila faune do voina babal masin.

Nyamdu be cosilo ɗo hauri ha domajum, ɓe ɗo nyama gam velo, gam suno.

Debbo ɗo moori gaasa maako, o ɗo haɓɓani ka ribom, ɓe ɗo moora daliila pawne, ɗum ɗo vo’’ina debbo masin.

Saare ɓe ɗon nyibɓa nde dalila nastuki wala, ɓe ɗon waɗa dammugal ha mare gal nastuki hermei be wurturki, ɓe ɗon bili tankiwa ndiyam ha domai.

Sabuluji ɗo jeri ha babal sorugo mai, ɓeɗo yiwira be majum, ɗum ɗo itta dotti ɓandu, ɗo laɓɓina ɓandu ɗo laɓitina.

Bukkon ledde do ha leggal majum be do nyama bukkon ledde gam suno, gam nyaundigo, gam velo, be do sora dum gam hebugo chede.

Debbo ɗo mori gasa mako. Oɗo jogi juɗe ha hoɓɓudu mako, odo nangi kesi mako, oɗo ɓorni kare dari. Ɓedo ɓorna ngam surungal dalila paune.

Sufainaji ɗo joɗi ɓe ɗo naftira ɗum ha fistugo ha haɓɓugo korom je, mashinji, word rop, dammugal.

Himɓeji ɗo ɓorni kareji gargajiya, ɓeɗo haɓɓi kujeji hakesi maɓɓe, ɓeɗo woma ngam al'ada fiyoɓe baudi ɗo dari haɓawo maɓɓe, hala seyo.

Koromje guda ɗiɗi ɗeɗon joɗi ɓedo joɗa dou maje, dalila siwtare dammugal ɗon mabbi ha bawo mai ɓe ɗon sigaɗi ha palo dalila paune.

Wodurop ɗon dari, ɓe ɗon wata kare haa nder majum dalila ta vonna, ɓe ɗon ɓari hore leeso haa ɓandu mai. Durowa ɗo joɗi haa gefe.

Keke napeji, mashinji ɗodari, ɓeɗo va’a keke nape ɓe mashin yahugo jahagal, yahugo lenal, ɓeɗo waɗira sana’a bemai gam hebugo cede.

Debbo do mori gasa mako oɗo rufitika ha balbe, oɗo jogi ka ngam paune, ngam talla.

Lekki do jodi hakwalimaki, be do yaraki gam nyaudugo, be yambutuggo nyau, kido nyauda hore be bandu nawata.

Korowal ɗo jooɗi ha babal waɗugo mai, filoji ɗo ha dou maje, ɓe ɗo waɗa nga joɗugo, ɓe ɗo sigaɗe ha paalo dalila paune, kaatakoji goɗɗi ɗo jeeri ha gefe mai.

Attarugu je ɗo waɗi pakejin joɗi hababal sorugo ma je, be hakoji ɗo lowi waɗi pakejin. Ɓe ɗo naftira attarugu je ha defugo hako, hawaɗugo alele. Ɓe ɗo naftira hakoji hawaɗugo hako.

Halagare be don wati ha jude, be don wada dalila paune, dum do beddina debbo vodega, odo takki lalle haa jude mako.

Pukaraɓe, be don ɓorni kare maɓɓe. Ɓe ɗo jooɗi ha dou benci. Ɓe ɗon maɓɓiti deftere ha dou deks winda. Goto ɗon jala, dalila jangirde.

Sare ɗo nyiɓi be fuulawaji ha nder maree. Godɗo ɗo dilla ha yonde Sare mai be Alamanke dule nargewol ɗo hauri ha dou.

Firij ɗo jooɗi, ɓe ɗon naftora ɗum ha waɗuki ndiyam feewa, ɓe ɗon waata jus-ji nder maajum, ɓe ɗon waɗa kare haako nder mai, ɓe ɗon siga kusel nder maajum, daliila taa ɗum wonna. Taasaaje goɗɗe ɗon jooɗi ha geefe mai.

Faande ɗo ɓili haa dow hiite, ɓe ɗo waati Ɗanwaake haa nder may dolla, feere o ɗo jogi haa juuɗe maako toɓɓa ɓe ɗo nyaama ɗum, ɗum ɗo itta veelo ɗo harna, woɓɓe feere ɗo waɗa ɗum daliila suuno.

Piirowal ummi ngal ɗo fiira haa doo, ɓe ɗo nasta nder maanga yaha Makka yaha umra, ɓe ɗo yaha jahangal haa nder maanga.

Alovera ɓe ɗo naftira ɗum ha lotugo gasa ka ɗo ɗiggina ka ɓe ɗo wogga ha yeso ɗo itta putte yeso ɓe do wada ha hunɗe to ta’i goddo.

Lekki, kiɗo rufi, ɓe ɗo soda ki yara dalila nyaudugo nyau, kiɗo yambitina nyau, ɓe ɗo soora ha kemis ha asibitiji.

Laptop ɓeɗo naftira ha jangirde ha waɗugo assaimenji, ɓeɗo siga dokomenji totton ngam nafturgo yeso, ɓeɗo waɗa talla ha nder majum.

Debbo o ɗo wati ves, o ɗo hadi gudel ha dou mai, o ɗon faɗɗi paɗe, o ɗo dilla dalila paune, be surungal, himɓeji tato ɗon dari ha gefe mako, goto ɗo turi, goɗɗo fere ɗo wara her mei, woɓɓe bo ɗon dari ha yeso mako hatto.

Marori gumi ɗo wati ha nder plate, ɓe ɗo waɗa nyamdu be mai ɓe ɗo sora ha lumo.

Dou lawol gidan-mai ɗo joɗi ha gefe, mota manga ɗo nder mai, motawa fere ɗo dari ha yasi mai, sai signboardwa ɗo dari ha yeso mai.

Deftere, nde ɗo jogi ha jude, be hoto, goɗɗo do va’i ha do keeke. e ɗo janga nga famugo kowoni nder mare, eɗo jangina nde.

Sainbot wa ɗo holla himɓe ko nga janginta hotoji Aiscrim ɗo zani ha ɓandu mai ngam dasugo hakkilo himɓe ngam sana’a.

Dukkuje ɗo he’i ha tasau, ɓe ɗo nyama ɗum ngam velo, ngam suno, ɗo ɓeddina goɗɗo jamu ha ɓandu.

Ɓe don zani debbo, o ɗo mori gasa mako, o ɗon jogi leemaru, o ɗo borni karewati sarka, be jawe ha juɗe, ɓe ɗon waɗa ɗum ga sana’a.

Sarka ɗo waati haa ndaande, ɓe ɗo waɗa daliila pawne, ɗum ɗo vurtina voɗeenga goɗɗo.

Indomi defiga ɗo ha nder taso, ɓeɗo nyama ngam velo, ɓeɗo nyama ngam ittugo suno.

Iric ɓe ɗo waati haa pulet geraaɗe, ɗo haa dow maajum. Perpesu ɗo jooɗi haa geefe, fok ɗo jooɗi nder may nga warugo.

Sinbotwa nga ɗon dari ɓe bindi haa bandumai, ɓe ɗon waɗi zaneji kujeji ha bandu majum, ɓe ɗo waɗa ɗum dalila talla, benciji don joɗi ha les majum ngonga ɓe ɗo suddi ɗum ɓe mbuta ɓalewa.

"Makilinji" Ɗo jeri ha babal sorugo maaji ngam talla ngam warugo soda wogga nyi’e ɗo labbina nyi'e ɗo ɓedda sembe nyi'e.

Debbo do borni kare mako, odo taadi gele ha kesi, odo jogi ha juude, odo wakki boro, odo wadi dayis ha juude mako, nga paune

Riga juɗɗum do bili ha hanga, ha nde sudu be do borna dalila suruki bandu be do faunira be majum leeso do ve’’iti hasera rigame woldrop do mabbiti ha gefe.

Durowa ɗo dari, ɓe ɗo wata defte ha nder majum ngam siga, ɓe ɗo ɓila paɗeji ha dou majum hala ta vonna, ɗo vo’ina sudu ngam paune.

Korwal, ngal ɗo jooɗi ha sakasaare ɓe do jooda dou maajuum defa nyamdu nanga, ɓe ɗo jooda ngam l siwtaare, buuta ɗo ɓaari suudu jooɗi, taaya ɗo sakkini ha geefe, geene ɗo fuufi her maajuum.

Saare. Ɓe ɗo nyimade ga himɓe nasta nde waala, siwta. Ɓe ɗo ɓili jamɗe haa do maare. Ɓe ɗo waata dammugal nga maɓɓugo, nda geneeji ɗo fuɗi haa yonnde mai.

Defte ɗe ɗon jooɗi, ɓe ɗon sooda nde jannga, ngam faamugo kowoni nder maare, ɓe ɗon anndina nde, pukaraaɓe haa makarantaaji.

Himɓeji ɗo dari ɓeɗo ɓorni kare maɓɓe ɓeɗo waati hulaji ɓeɗo faɗɗi paɗe. Mota ɗo dari ha ɓaawo maɓɓe be mahol ɗo mari hoto goɗɗo ha ɓandu mai.

Deftere ɓe ɗo jogi nde ha juuɗe, ɓe ɗo sooda nde janga ga famugo ko woni nder maare, ɓe ɗo jangina ɓukkonji ha makaranta dalila ekkutuggo jangirde.

Kondo ɓeɗo jogi ɗum hajuɗe ɓe ɗo naftira ɗum, wata nyamdu hander mai, yara wakkati julde, ko yarun go goɗɗo.

Sare ɓe ɗon yiɓi nde, ɓeɗo wanni nde plasta, dow be les bedo joɗa ha nder mare, dalila siutare.

Chikilje bedo ta dum bannin yakka ,be do subira dum be citta bedo he’a dum ha doniri rice an stew nyamira bema do itta velo do harna.

Dammugal sare ɗo maɓɓiti ɓe ɗo waɗa dammugal ngam nastugo sare poli ɗidi ɗo dari ha yonɗe sare bulok sare mai yidi yiɓɓugo.

Debbo ɗo ɓorni kare mako, o ɗo suddi gele, o ɗo takki lalle ha juɗe joɗi ngam paune, ngam surki ɓandu mako. Fulawa ɗo awi ha gefe mako joɗi.

Kukumba. Ɓe ɗo he’a ɗum ƴakka bannin, ɓe ɗo wata ha dow jolof, ɓe ɗo waɗira gosilo be majum. Himɓe marɓe daibitis ɗo nyama ga ɗo jippina shuga.

Jok be kofije ɗo joɗi hander tire, ɓeɗo wata sha’i handermai, ɓeɗo wata gari handermai, ɓe yarira be kofiji ɗo joɗi ha do giras kapet.

Yogodji ɗo jeri ha ɓaɓal sorugo mai, ɓe ɗo soɗa yara ɗum ɓannin nga suno ɓe velo, ɓe ɗo yara ɗum ɓe ɓiskit ket cincin.

Goroko ɗo ɓalwini gaasa maako. Oɗo safitika, vo’’ini oɗo waati iyapis haa noppi maako, oɗo ɓorni kare jooɗi, oɗo holla paune.

Koromje ɗe ɗo joɗi, ɓeɗo wati filoji ha dow maje ngam waruki joɗa siuta, senta tebul ɗo chaka ɗo joɗi ha dou kapet.

"Leeso" ɗo dari ha babal wadugo mai ɓe ɗo ɓila katifa ha ɗow mai wala dalila siwtare durowa do ɓakki ɓandu leeso mai leese fere do jodi ha gefe.

Deftere ɓe ɗo jogi ha juɗe ɓe ɗon naftora ɗum ga janguki ko famtongo himɓɓe ko woni nder mare.

Debbo ɗo mori gasa mako oɗo turi nangi kofuru mako nga paune. Ɗo ɓeddina debbo voɗenga. Paɗal kosungal gotal ɗo joɗi ha gefe. Butol ɗo sakkini kombi kosungal mako.

Goɗɗo ɗo ɓorni jompa be sarla be gare ngam paune, ngam talla, ngam suruki ɓandu mako.

Abarba, ɗum ɗo ta’i joɗi ha nder pilet ɓe ɗon nyaama ɗum dalila welo, be to ɗum suni goɗɗo. Ɗum ɗon ɓedda ndiyam ha ɓandu. Ɓe ɗon waɗira furut salat be mai, ɓeɗo waɗira jus be mai.

Moggal himɓeji ɗo joɗi ha babal fijirde, ɓeɗo ɓorni kare maɓɓe worɓe be roɓe ngam fijirde, ngam dimbugo ɓandu.

Sukul direvaji nonde fere-fere ɗi ɗon wali. Makaniki'en be himɓe ɓe ɗon naftora ɗum ha fistuki be ha haɓɓuki not.

Kosam ɗo jooɗi haa nder koofi, ɓe ɗo yarira bannin, ɓe ɗo wartira ɗum yogot yara, cobbal ɗo jooɗi haa geefe may, ɓe ɗo laawira be maajum yarira.

Neskefji nonde fere-fere, ɓeɗon joɗi hababal sorugo mai, ɓeɗon naftora ɗum ha dollugo sha’i, ɗum ɗon jartona ɓandu, ɗum ɗo ɓedda ndiyam ha ɓandu, pali goɗɗi ɗo joɗi ha lesmajum.

Biskitji, ɗi ɗo njoodi haa ''shaago'' maaji, yimɓe ɗo wara cooda daliila ɓe nyaama. Ɓe ɗo yarira ɗum bee juus, koo ɓe ɗo ƴakka ɗum banni, ɗum ɗon itta veelo.

Kusel ɓe ɗon wati ɗum ha plet ɓeɗo nyama ɗum dalila welo ɓe tow ɗum sunama, ɗum ɗon ɓedda ɓandu be sembe.

Lekki ki ɗo joɗi ha nder kwali maki, ɓe ɗo yara lekki, ɗo hoina nyau, ɗo nyamɓi tina nyau, ɓe ɗo sora ha kemis ha chagoji.

Tutawa ɗo dari, ɗum ɗo mari kolo buluna be ɓoɗejum. Dule ɗo ha dou majum ɗum do holla alama wuro.

Pukaraɓe ɗo dari ɓe ɗo ɓorni nufon maɓɓe ɓe ɗo nyangi kesi maɓɓe goto ɗo wati hanglof ha jungo mako ga jangirde.

Korwal ɗo jodi ha babal waɗugo majum ɓeɗo joɗa ha domai dalila siutare ko nanugo belɗum, korom je fere ɗo joɗi ha gefe.

Paɗeeji ɗo waati haa kondo haa babal sorugo mai. Ɓeɗo faɗɗa ga paune, be ta kosɗe goɗɗo vonna.

Ɓe ɗo wati tai’s ha mahol, tolet ɗo joɗi ha gefe, ɓeɗo silla ha totton, beɗo bu'a ha totton, ɓeɗo yiwa ha majum.

Puukaraɓe ɗo jooɗi ha dou benciji, piyawata ɗo jooɗi ha geefe, lekshora maɓɓe ɗo dari be laptop ha yeeso maɓɓe oɗo janginaɓe.

Spring row: Nga ɗo joɗi ha nder matsami. Ɓe ɗo waɗa dalila suno ko talla ngam heɓugo cede. Ɗo bedda sembe ha bandu, ɗo harna.

Njamdiwa ɗo dari. Himɓe ɗo va’i dou manga guda jui. Ɓe ɗo va'a dasa hite, ko vo'utungo hite.

Debbo ɗo ɓorni kare maako, o ɗo faɗɗi paɗe, o ɗo dilla haa dow laawol, ngam pawne, ngam suurega, moota ɗo haa ɓaawo maako.

Piletji, ɗo joɗi ha babal sorrugo mai, ɓe ɗo wata nyamdu ha nder nyama, ɓe ɗo he’a furut ha nder mai nyama, ɓe ɗo wata dambu ha dau mai nyama, ɓe ɗo wata piyawata ha dau ,mai yara.

Moggal himbe woɓɓe ɗo joɗi hado korwal woɓɓe ɗo dari gam siyasa gam ɗabbutuggo laamu.

Saibotwa nga ɗon dari be bindi haɓandumai, be nambawaya, ɓe ɗon waɗa ɗum dalila talla.

Jariida ɗo waali. Ɓe ɗo hoosa janga, ngam andugo ko fe'ata ha duniyaru, ngam famtungo himɓe ko fe’ata, ngam tarihi, ngam nanugo habaruji.

Debbo ɗo waati Yeri bee Sarka, bee Jawe, bee Halagare, o ɗo ɓorni kare maako suddi Gele, o ɗo takki lalle, daliila pawne.

Debbo moori hoore maako, o mooɓi ka o tuuri haa yeeso, o ɗo waati yeri haa noppi maako, ngam pawne, ngam ɓeddungo debbo vooɗeenga.

Inji ɓe don naftora dum hanamuki kurori be do dirba tattase be don dirba biriji ɓe don dirba nyebbe waɗira alele be mai.

"Pukaraɓe" Ɗo joɗi ha nder a’aji ha ɗow benciji ɓe ɗo vinda ɓulak boad maɓɓe ɗo ɓakki ha mahol be vindi.

"Sayinbotwa ɓeɗon darninga ɓe don naftora ɗum ha waɗuki talla bindi ɗo ɗou manga ngam dasuki hakkilo himɓe ko ɓe waɗata ha babal mai kekeji nape ɗon dari ɓe goɗɗo ha do keke ɗo vawi kare himbeji ɗiɗo ɓeɗon dari ha gefe.

Chagoji nyiɓinga dou be les ngam sana’a gam tallaa

Dambu kabije ɗo he’i ha nder pilet ɓedo wati tumatur, tingere ɓeɗo nyama ɗum dalila velo, ko suno to suni godɗo.

Himbeji ɗo ha babal fijirde. Ɓe ɗo borni kare maɓɓe, fadi paɗe, gam dimbugo bandu, gam nanugo belɗum.

Himɓɓe ji ɓe ɗon joɗi ɓorni kare maɓɓe ɓe ɗon wati hula ɓe ɗon wati oldi ha dande ɓe ɗon jogi ɓaudi fiya gam seyo, gam numtuki al'ada.

Ɓingel ɗo joɗi ɓorni kare mako ɗo wati agogo ha juɗe oɗo nyota paɗe gam sana’a gam heɓugo chede.

Sukaɓe ɗo ɓorni kare fijirde maɓɓe ɓeɗo dari, woɓɓe ɗo joɗi ɓamti jungo haa dow ngam seyo, ngam dimbugo ɓandu. Himɓe ɗo joɗi haa babal larugo ɗo lara ɓe.

Gele ji ɗe ɗon ɓili haa babal sorugo mai, rooɓe ɗon soda ɓorna dalila paune be mojuki ɓanɗu, kareji goɗɗe ɗon ɓili haa geefe nda ac ɗo jooɗii haa ɓaawo mai.

Nyiɓalo ɓe ɗon nyiɓi ɗum dow be les, ɓe ɗon sendi ti mahimai fere-fere, ɓe ɗon waɗi damugal ha mai, ngam nasturgo hermai, be wurturki, ɓe ɗon waɗi windo ga nastuki hendu.

Jok ɗo jooɗi, ɓe ɗon naftora ɗum haa dolluki ndiyam ngulɗam, ɓe ɗo dolla caa’i be may, ɓe ɗon harnira gaari be maajum. Fulaawa ɗo jooɗi haa geefe may.

Ɓukkonji. Ɗo dari hababal fijirde, bedo jogi diri jude maɓɓe, goto ɗo dari ha chaka, goto do dari habawo mabbe bedo dogga tara dalila fijirde.

Ɓeeɗo ve’’iti darduma ha nder suudu, sallaya ɗoo dou mai, jamdi ɗoo be kur’an ha dou majium. Ha mahol mai ɓeedoo vindi inde jaumirawo, geefe mai korwal ɗo joodi be sutul.

Rigaji juddi be do habbani di bell ha kesi maji. Bedo soda di borna dalila surungal, be paune. Kareji goddi do jeri ha bawo maji.

Babal ɓe ɗon fauni ngal ɓe ɗo wanni ngal labule nonde danejum, be bodejum ɓeɗon sigi koromje ɗiɗi gam joɗuki. Fulawa ɗo domaje, gras kapet ɗo we’iti ha babal va’utuggomai, gam dalila seyo bangal be badde.

Deftere ɗo joɗi ha dow tebur. Ɓeɗon naftira ɗum haa janguki, ɓeɗon andina nde ɓukkon haa makarantaji ga famugo nde.

Debbo ɗo mori gasa mako oɗo mobi ka habbi oɗo waɗi yeri be sarka oɗo ɓorni kare mako joɗi dalila paune ɗum do vo’’ina debbo.

Fulawa ɗo rufiti haa ɗo mahol ɗum ɗo vo’ina saare, ɓe ɗo yarna hala yorugo, ɓe ɗo naftira be majum haa waɗugo lekki.

Gaasa ɓe ɗon morika barira ɓeɗo waɗa ɗum ngam ɓedduki gaasa be diggutinkika ɓeɗon waɗa dalila paune oɗon waati gaazal oɗo waɗi jambaki ha hunduko oɗon jooɗi.

Stediyom. Himɓeeji ɓe ɗon ɓorni kare maɓɓe, ɓe ɗon waati soks, woɓɓe ɗon do'i haa leddi, ɓe ɗon haɓa ɓamtugo ɓe. Ɓe ɗo wara babal mai dalila fijuki bol, woɓɓe ɗon waɗa ɗum dalila sana'a, ngam heɓuku ceede, woɓɓe ɗo waɗa nga dimbuki ɓandu.

Gauri ɗo joɗi ha nder roba goɗɗo nyeɗi ha juɗe mun ɗo jartadi ɓeɗo waɗira gari be mai ɓeɗo waɗira nyiri be mai ɓeɗo wadira popkon bemai.

Roobaji ɓe don jodi ɓe don naftora ɗum ha shiryugo sokaliji dalila ta ɗum nasta nɗer tasaje ɓe don siga ɗum ha kisin.

Himɓeji ɓe ɗo ɓorni jesi maɓɓe, ɓe ɗon dogga dalila fijuki bol be waɗuki sana’a.

Sare ɓeɗo nyiɓi nde, ɓeɗo penti nde ɓeɗon maɓɓi nde be get ɓeɗo nasta nder mare wala nga siwtare ɓeɗo vurtira her dammugal ɓeɗo nastira her majum.

Ɗebbo ɗo ɓorni kare mako oɗo rufiti gaasa ha bawo oɗo jogi hunde ha juɗe oɗo faddi paɗe oɗo dilla ga hollugo paune.

Hunde watugo hore, ɓeɗo wata ɗum dalila paune, roɓe lam-lam ɓe ɗo wata nga lamu.

Kaabeeji, ɗum ɗo jooɗi. Ɓe ɗo naftora ɗum, ha waɗuki jollof, ha waɗuki kooloo. Ɓe ɗon he'aaɗum bannin bee baakuru nyaama. Ɗum ɗo ɓedda njamu ha ɓanndu, ɗum ɗo nyawda nyawuuji.

Nyiri bedo wati ɗum ha nder ledda, sigi ha takayre, ɓeɗo nyama ɗum dalila velo ɗum ɗo harna.

Homtiyata, ɓe ɗo siga ɗum ha palo, ko ha sudu, ngam ɓeddugo sautu volde, ko ɓeddugo baggu dumpa.

Sarka ɓe ɗon wata ɗum dalila paune, ɗum do vo’ina debbo mo ɗo borni kare mako suddi gele dalila surungal.